Ninsalnima moto nima loori piɛlli jiranbiisa ka shitori bɛ di puuni anbirɛla ka kpaakpa pa teebuli zuɣu

Dikili chɛhi bulooku kaba taabo da kaba paapu ka di golim golim doya kpukpali tihi yiya sagbana